Man mutoka dayana ma otingo dako karacel ki te iye motoka man tye ka ngwec i yo maram ma nen calo caro yo man pwodi nen nyen calo pwodi kigero agera.

I cal man tye iye adunngu aryo ma kingabo i kor ot ki aryo ma kiketo tye i dye ot cal bene tye ma kigoyo ma kingabbo i kor ot acel nen macol ki matar ki acel nen kala ngom ngom ki matar mukene dok aye tye cal rigirigi ma kiketo tye cok ki adungu madit ma tye i cing tung acuc.

I cal ma tye lee lacek lacek mam tunge ogotte lacek man tye ka neno piny calo owinyo gin mo tye ka bino en kono ocung i dye lum lumme kone tye otwo.

I cal man lamego mo tye ka rego bel, bel man tye ka rege dugo moko manen matar, lamego man kono, mokone tye ka oony ikabera en tye i ot ma kor otte nen i ye matapali mucek manen makwar, lamego man bene tye macinge tunge acam tye opime ki kom me bedo.